kaamiyaa ogiyaan hare gariyaa laaggiya na'ay hare gariyaa bixxala oyqqidaage hare gaariyaa laagide de'ees. guyyerakka bajjajiya laaggiyage bajajetikka asatikka beettoosona. etappe qassi sinttara woqqu macca naati hemettide de'iyoona?

Wolaytta wogaa qonccissiyageetuppekka issoy Wolytta leemo keettaa. Ha leemo keettaykka qassi eqqido sohoy maati de'iyosaanne baynna suwan beettees. Appe guyyeerakka qassi zaafeekka, dumma dumma mittati beettoosona. Ha Wolaytta wogaa keettay aybippe aybippe oosetti?

Taappellaa bollaan dumma dumma xuufeti beettoosona. ha xuufeekka moottan damoota gaale allaanan huuphe aysso xifate keettaa giyaagaa. appe guyye baggaarakka issi keettay beettees. ha keetta bollan de'iyaa taappelaa bollaan diyaa xuufeekka aybaa gii?

issi gela'o na'iya ba huuphiya dadettidaara. ba hayttankk agutichcha wottidara, menttereshakka tiyidara, ba demmuwakka tiyetidaara lo''iyaaranne arsiya beettawus. huuphiyaa daddettido dadetta sunttay aybba getetti?

ogiya matan maayo keettay, tukkiy auyiya asay tukkiya bayzziya asay nne oggiyara biya asay beetees, maayo keettan asa malattiyabay egiidi beettes, hagawukka suntay aybee?

Lo''iyanne addussanne karetta huuphphiyaara de'iyaa, merarakka lo''iya, achcharakka boottiyaa, deemuwarakka addussiya, ayfiyaa qilima miicciyaara wolayta woga maayyuwan huuphphiya qacciraara wolaytta wogaa maayyuwan wolaytta woga qonccissiyaa arssa naa'essi menttereshshan ay tiyyetade?

issi bitanee mela biittan eqqidi beettees. ikka qassi gadiyaa goyyanawu eqqidabaa malatees. appe guyya baggaara guullotikka de7oosona. ha gadiyaa goyiyo buuraa sunttai qassikka i ai baggetettii?

mattiyiya ushyi uummuwaara kumidaagee beettees. a bollankka qassi dumma dumma xuufeenne misileti beettoosona. ha mitiliyaa bollankka para bollan uttida asay beettees. ha ushaayyo qassi sunttaikka aiba geetettii?

mittaa aifetanne ataakilttiyaa shammiyaanne baizziya asati issippe issisan shiiqidi beettoosona. eta giddonkka issi ne7iyaa ba kiisiyan kushiyaa naaqqidaada beettawusu. akka qassi kootiyaa maaya uttaasu. ha maayido kootiyaayyo merai ai male?

dembban coora asati de7oosana .de7iyaageetikka ubbai issip petettan shiiqidi masqqala bonchchanau shiiqi dossana dembbankka masqqalau essido guulee de7ees guuliyaa eettanau coora asatu giddoppe naa77u asati beettoosona tamai keippe axxiidide7iyoogaappe denddidaagan asati aqqu shiiqanau danddayi bokkona ha eettiya asati maayido maayuwaa mera7ai malee?

melida sa'an dumma dumma buquratinne shonggooraa xufainne maaddiyaa maaddinnabai issippe beettees. ha be'iidi de'iyo buquras qasikka ayyo sunttay wolayttattuwan ayba geetettii?

ha naa"u maccanaatunne naa'aa masan de'iya baazo haggaaza keettaa sunttaikka wolaitta dichcha amuwa ulaitta liqa golditta luxettaa keettaa' yaagees. ha taapeelaa bollan de'iya xuufe ha taapeellawukka qa meeray ay male?

oggiyan gallaseetan awan bittan sa7an uttidi mittaa aifetanne ratakiltteta baiziya cimaasati beettoosana haiti baizidi de7iyo mittaa aifiyo sunttai aiba geedettii

ashuwaa bayzziya asay asuwaa baiziyo so'uwan de'oosona asuhuwankka asuwaa baizziya asayinne shammiya asai issippe beettoosona. gidoppe attin sintta baggaara ashuwaa baizziya bitanee bootta maayu maidaagee ay oottiidee?

amarida asayi ubbai issippe shiiqqidi zaafea sohuwan mera gidira sohuwan doosaa tokkanawu ubbai issippetettan shiiqidi biidi doosana. ta giddonkka issi maccaara geettawusu. akka qasi maayido gurddee ai mala meraaradii?

yalaga na'ay ba kushiyan tooraa oyqqidi issi kushiyankka qassi kiisiyan yeggidi wolaytta wogaa maayuyaa ba kooriyan wottidi qoophiyaakka ba huuphiyan wottidi issippetettan ubbai issippe eqqidosona etikka de'iyo sohoy ikka qassi aybee

walaytta dichchaa gediya kuwaasiyaa kaa'iya citai issippe shiiqidi ubbaikka issippetettan beettoosana. etikka ubbai shiiqidosan ay oottiyaabaa. milatiyoona etappekka qassi guyye baggaada eqqida karettaa maayidaagee ayba oottii?

qeeri naati geela'o naati yelaga attuma naatinne gaastta asai gallassa seeti awan ogiyan ubbay ishippe shiiqidi issippetettan giididi ubbaikka ay oosuwaa oottidi de'yoona?

asa kushee xaaxettidi quchchachu biradhdhee beettees. hageekka asa minotettanne iss petetta qonccissees. ikka qassi heezzu meran de7ees. appe sinttaarakka qassi wolaitta dalgga manttiyaaggiya xuufe beettees. ikka aiba meran dii?

issi na'ay kariyaa bollan zemppidi issi kushiyaa ba buuchchyan wottidi issi kushiyaakka maskkootiyaa bollan zemppisiidi beettees appe bolla baggaaraakka taapeelay beettees ha taapeelaa bollan diya misiilian diyaa asatu sunttay oona geetetii

sooqiyaa giddon dumma dumma buqurati beettoosona saamunai qibaatee jarkkaaneenne dumma dumma buqurati de'oosona eta giddonkka beettia jarkkaanetussikka qassi qooday aappuna gidii

issi machchaasiyaa wolaitta wogaa maayuwaa maayada miicceidda lo77iya sa7uwan uttaasu pe guyye baggaara maatainne dumma duma zaafeti lo77iyaageeti de7oosona. akka qassi ba kushiyan woottidoogee aibaggeetettii?

mittaa ayfetanne ataakilttiyaa baizziya maccaasiyaa beettausu akka qassi ha mittaa ayfetanne ataaqilttiyaa yeechcha bollan hixettida yeechchaa bollan miiccauttaasu ha micettidaagaayiyo qassikka sunttay ayba geetettii

taapeelaa bollan toopphiyaa kawoi huutee tookidi de'iyoodan bessees appekka guyye baggaara dumma dumma asati de'iyoodan beessees ha taapeelaa pe qaqassi sintta baggaara aibati de'iyoodan beessii etayyo kaqa sunttay ay baggeetettii?

dumma dumma ushati issippe issisan shiiqidi beettoosona. eta bollankka dumma dumma xuufetinne misileti beettoosona. hegaa bolikka etayyo qassi merai issuwau issuwau ay a milatii?

hasati ubbai kaa issippe shiiqqidi kaamiyaa ogiyan eqqidosona etappe sinttanikka kaamee beettees hegaappe guyye baggaarakka keettatinne duma dumma mitati beettoosona ha asatikka ubbai makiinan gelanawu shiiqqidosona. ha kaamiyaa meraikka qassi ai malee?

yalaga macca naatinne yalagga attuma naati issippe wolaitta yeettan wolaitta dorssaa duriiddi de7oosona. etappe sintta baggaatakka eqqida yalagga na7ai ba huuphiyaa meraa laammi uttiis. ha huuphiyaa merai aiba geetettii?

wolaytta wogaa maayuwaa maayida maccaasati issippe eqqidi beettoosona etikka wolaytta wogaa karettan zo'uwan boottan miraa wolahettida maayuwaa wolaytta wogaa besiidi de'oosona eta sinttankka galibaa memerettida karaapee de'ees ikka wolaytta wogaa maayuwaa qoncci siyidi de7ees ha maccaasatu qoodee qassikka woyse?